Umukasi iboyile kyitambala agwatile ni kyitambala kyemunwa mukono mwewe aambile kakyebe nenga aboneka nga umusawu.

Baseza badatu bali mu kisaawe balikwinyaya gumupiira gwe gamakono, inyuma waawe iliiyo zimotoka zidatu ni gimisaala mileeyi migaali.

Basoleli bane inga bali kukwesa katimba kwama munyanza

Bimuli bigali nenga kyimuli kyidwena kyiliko inzuki oba isolomi nga ilikuyoda bunuli bwekudya

Kyilimba kyigali, nga ba kyombeka mwisina mwe kyidinga kunturo kwe nyanza nenga mulimo zinzu zingali zegolofa

imeza nga eliko byuma bikalimagezi bigali nizisimu nibikopo nenga kuchuma chidwena kumukono mulayi eliwo makono gomutu nga gali agatele kuchuma chene alinga ulikutamba kumukono gwene mulayi musonda asi ibyolesa nga iliwo umutu makono gomutu gawambile isimu

Hanze inga bwamaliyile kyilo mikyilo isolo ingwe nga lli mukyigona hawene haligawo busa haliwo matu gebisaala, gebigona

lugudo lwelitaka kumukono munyelezi kuliko bunyasi bujeche ni bisaala kumukono mulayi kuliko busala bujeche buchikula niligona lileyigako imaso yene yalwo iliyo chidinga chileyi niligulu lilimu namufeli umuwanga

inzuki nga ili mukyimuli ikununa bunuli yiyakile bitu byemukyimuli

Ligujje lyaninile likale kushisala kulusha lwe shisala awene aligawo gamatu ge bisala

igali yemuka ili kulugudo lwayo kumukono muyelezi iliyo bisaala niligona ligali